o foka tanga o ɗik waga ret rok no femele leŋ xaƴin maga no mbaar na bata ŋayoox o mbisi din no mbarof sogo jema yifes o xey teen de nda waga fulinum koy kiin koy ka anda xoxum <noise> a topatax rek jege problème moyen ke kay refa fuleru meen nda refe problème a topatax mumeen moom oxu saquna wago xooxa jego temps um waga no topatoox nda koy ke e coɗ kan <hesitation> refe ke o coɗkan sax ke o jikit kan ten chere u pour o jeg femele o lacel xa 400 et quelques mille mba 500 mille kaga bon o maya nga soxla rek waga fulino mieux vaut o xaƴ bo wagin o sogo rok teen wala mi naga ga tum est ce que projet bon mikoy mosa fulimo daaw no projet dara dara dara <hesitation> xa kora xen koña le koy comme nen rever ta rek bugaam kene bugam kene bugam kene ga mbi in bo a koña le sax projet ŋoya xam Madou Projet projet rek projet ke koy ax xan roga mbisi daden xan roga mbisi daden mi yifes le dal toujours nen fika bop jeg kene sooma refu jega fulim koy nokene jegume koy mexey sante a tena toog jegam matériel calir mexey jika paal tabaski yara jik wa a koma lu retuma koy bo laduma xeƴ teen rek im jik ladum a koma lu retuma bo laduma xeƴ teen rek im jik ladum yaam mbaal ne ando naye 6 mois te fi mbaal maak fo mbal ne ando naye xana jeg 2 ans to fod ka fule naga ndefe leŋ <noise> kon oxu ref na anda ye paal kana moƴu nda koy o jega fula ngiran rek ko ko foda na a ŋidof waag angn koy um rok no mbares it kaga somo soɓ <noise> ka meen nda koy comme wagafulinum daal ñaaƴo ndak pañ ke o fad me o jofa <noise> association reef fe ref na Fatick ne saqa yara ladum ke membre refum taga no association ne fogam kaga lal tuye mi bugaam ladum nda comme jega fuliim koy progamme nu de njeg na yit maxey taga progamme nu de njeg na foire fu de présenter ayit kan reta dan no calel ke fiya fop a njega nga reunion kan reta groupe Whatsapp le fog am teen ye o portable es a yaqoox na ten desactiver um kene ke mais leyaxeinam ngoor ke ye ɓeakaam yo kam groupe le a fiya ngan information ku ref na im anan nanan yaam <hesitation> <noise> comme ne leyb tonga rek o kinu ref na no ke moƴ na buga fad maga o fada nga fula nge maga koy ko anda xoxof rek <crosstalk> nda maxey kam groupe le <noise> association reef <crosstalk> Biye Seck ref President fe mi fogaam no groupe lewaga na yara ladum ke mene Fatick o jega nga a cek sax a fela ngaŋ o fog l' essentiel dal dami ye o éleveur refe <noise> o dama nga ye o éleveur refo ko buga jeg fad mete mbaɗ na koy o fada fula nge ma yo damiye waxey taba taba a ke saqona daal gima fuleen a koma lu roga ci onga xiwal o waaɗ ke de mbaaɗ na naga somo naga ga tanum mi <noise> <hesitation> mi dal a soba nga ndiɓal ne buguma o terrain lana jeguma oxu dimle axama a cloture anamo ten ku refna wagan mo yar ma jegamo terrain kam pin ke yo o xaga daal bon goor goor loxam bo ina keɓ mais anda ye a jega nge securité wagiro fi maga mumeen a ndok fo cloture rek bugum maga dole es a ci angamo teno kan fiyan koguna xoxes mais nak a soɓa ga bug no ɓine bug no ndiig ne bug no lakas waga fuliro kaga i yenisaay sax kan leye o jegaam pis wagamo bufik laŋ waɗa nga machine na na mula 2 saku ciment in jika ngan in buf laŋ ga mula na xoxes dona na xoxes boya te mot ka in <noise> weg mbines waaɗ ma o buntu jik mumenes ɓek maga <noise> yam pin kene ga ŋat pin mako ke bugona yar meen xeƴe meen <noise> roga dimle a ngaam koy bo jego terrain tout près o xena ngaan koy o ku bugona wagano fi maga <noise> kon wamo leye kaga ref ref problème es terrain laga um cloture angan bata jego buntu lamta nga um xaad xax xan xaad ma
<crosstalk> so mi kam ga a comme pis paal ke yiin kene yiin wene yiin wiin we ga utiliser a a sasiin kene yiin wo nanga utiliser a kaga
xa saas mu retuma koɓale kam gisa den a jega a loka ciga la eref na mana o ñako daaw rek yakana xam reta fulimo ndatig xa saas mais sayu ɓax kuma nefere a raɓ raɓ im jeg teno ndik mbisid xa saas kan utiliser an xa tim ŋayoox koy mayu anda fuli ran
xa tim ŋayoox xaxe kay maxey soga no ga faak
iyoo <noise> xaye in yipan angan pales koy de ñaman o ndetin o jega nga paal o feet kayoox ka saate nuun dara ɗad kiran iyoo
kon dal tem moƴ faax no mbaal
a faxa teen yaam calcium mo <noise> ka jeg fojem
so kaga ma unoru
xare
ke fiyo gona fak
koɓa le rek im reta nga koɓale <noise> ge iro o saaku la xaay ga ano o saaku lana ten yipum teen bata may kan ga a ŋayoox te may rek in jubal maga rek ɗat bata may yip no saaku es gar mbisid sak peses te naje rek im seɓ ta pare ange im yipan na den de ñaam <noise>
so nanam o leya ndiki ye buga ladum kene yiin comme ko jik wa ay paal lin nanga xalata pour dajale jik ladum ne
bien sur
o o dajale fen fiyo konande o ret banque fi in ma dés fois <laughs> a refa nga ye sax kene ko ko <laughs> jëfandiko kan pour mbine jafe ndiko ran pour investir kaga xalata teen
i a paax maxey xalata tena paax nda a foda fula nge naga koy waga fuliro kaga <noise> nda comme ne ley tonga xaye im waag angan mbares xaye o roka nga meen ladum o soɓ ka meen fog reer na koy <crosstalk> fiya opération tabaski <noise> opération tabaski mom bugam commencer anum bugati numo waas nda koy pañ te bugamo jeg femelle leŋ mbit ɗik de produire o ndet yaam we ndebute na meen fop <noise> femelle lof leŋ o jega te rima noŋ o yarin te rim waga ndim tiga a sal <crosstalk> maga ladum a xata nda koy comme jega fulim kaga comme ne ley tonga teen rek a ŋides moom kam foda nin ne o jegesa toloor na rek <noise> im jeg anga financement koy bo wago ret jik teen kaga yagim waaɗ kin xaƴa koy a ndata kaga i nangeru ŋa a <noise> xaye yakaram na nuun wene ngar na leya fo mi nu ndonam na ndata le leya me o ɓera nga mene ɓeer mene xaƴa waga jeg financement took it <hesitation> taxe ka chere ange yaag um xot no banque xalis it ɓekin no tig so tiga fi de topanga kaga bugim kaga mi bom bugam daal <noise> ñowit no dole es daal bo roga ci am ken jeg ka um goor goor loox tok a soɓa nga to kaga charge fa ndom ke quoi
so xaye i ña xendinuma roog xaye mbaalof a suƴ a suuƴ ange xaye xar xar o jafe ndiko ka pour te wago normal
mbaal na suƴena <hesitation> mbaala suƴa ge ko waanda carbonate <noise> yipin no xoɓ yer nino ten rek awa lancer o fudole
ka ga a win we ndeta vétérinaire a utiliser a <noise> produit ke yiin kene yiin
i nda o xana moƴu
dés fois nanga utiliser an
i yata yata dépasser na fiya ngan kene to wate o fiya ngano ten te wato waga ret vétérinaire nda carbonate dal o jega ngan ta faño xup a faño neew o yipa ngano ten xoƴa nino ten o yera ngan rek o fudole lancer
so wo vétérinaire comme xaye mbalof a re anga no digante a a jeg problème wo xar o utiliser a wala ko xooy ka vétérinaire pour de ŋic tiye di tiye na de mo oru na demo ora
are atoloox no digante comme xar a waro rim
comme : fra xaye a waro rim
iyoo a soɓa nga grand so lene moom mbaal nu na waja rim commencer anga fi ida sax awa mbek xa ɓayum a sutidin ka fiyam mainte fois
kaga ne refa risque
a andim nda risque refa de bo mbote ngene ga ona sax yete rimel naga fi un mi moom nemo fiya kaga mi kan xaƴan bata rima na xuxum kon ke leyonga rek mbaal ne ken traiter na yente ref na en etat a fiya ngan jafe jafe kaga accouchement wagirano jeg nda a soɓa nga mbaal ne ando naye jeg e traitement yeen te refa en état yenisaay a wa ret accouchement a jeg jafe jaje <crosstalk> o reta nga bo ga teen ka ando naye xay <noise> andiro teen tig koy o ret xoyo vétérinaire te assister in naga somo de
comme xaye wine o nana te paal kene ga ŋundel yin kene yiin nuna ŋaƴa teen yiif pour sécuriser paal ke nuum
i mene koy <noise> bon <hesitation> pratiquement paal mbin in koy jaf leŋ mos mo weta ndoox de ŋundel nda depuis na i ŋenatinu paar mene <crosstalk> <hesitation> ŋuuɗ dal a waño xata meen daal <noise> na xalates i nanga no nana o mbiño lakas koy no ina nana paal ka diwiin a ŋuɗe paal ka diwiin a ŋuɗe nda roga fiya in taan jam bo mose ŋar meen dal <crosstalk> mose ŋar meen nda koy dés fois a nanin a qida xana moƴ u ɗom sax nda camano kene fop depuis na lumière kene mayu kuɗ moom a mbañoxata meen daal i kuɗ
nda a mbañ nda a mba ŋar dés fois a ŋaroyo
heure fu ref na moom nanga xalata ye
i
sasay mom sasayo rek heure fu ref na a in wangan wo daal nangi xalata yasam ba roga cubalin de ŋar mena wo i yaam ŋuuɗ dés fois ko nana den noka refeer na no mbaal sax lakas fo lakas sate fe mayu ga ŋuɗel meen pis fo a sareet ten moƴu magi to a guɗe gara xanin pis ne kino xe fo a sartale fop ɓisin refe jaf leŋ refe cafa tadak kam saate fe nda a soɓa ga to roog orienter e den mena wo rek muca fula <crosstalk> nda a mbaja ngaan it wagiro teen dara <crosstalk> segem o kina jega mbin <crosstalk> wegin fi mbaar na de ngara yul miir na a ɓeer maga a ɓis paal ke moom fogame kaga o kin wage teen tig xano ara xoxof koy fi ke yakarona a so ke yoq na a dox nina roog o jeg in fop koy naga yo <noise> ke yoq na a dox nana roog mi moom naga dam tum adna es
so pi <noise> comme walum pis ke dés fois ko ga a o kina sarse pis ke pis ne ten bata maya maya may o ande kene xile pis ne xat liran ndax naga xaƴa teen yiif a paxa paxa paax
i
pis ne wo
mumenes koy kan bugina bug bogala ando naye bugin mo doon cono yam anda me ten refo njir ñes o jeges na tena xata kon ka fod na rek jala xaye jalo feet na dole es sax kagan ɗeta ke waguma fop fi kinum no ñaal leŋ <crosstalk> naga dam tum xoxes koy nagan damit ka pis ne nagan damit ka o famole xaye ku waag na wago jega o a ŋidod a anda kete xatil na fo kete xat leer na o bugo danga qupu koy ko lorka meen mumenof rek kon fi i podu o jal tin te jala noŋ ke bugona ten moƴu sarse in ka te xat leer na te mbisi din probléme lakas mi nemo jal ta naga yaam a jega taŋ kana wa ŋoya xama a leye ga mbug région ke fop oxa représenter tena den pour wena ara mumeen ke contacter axam ba leye ndax buga me jege problème te ministre ole koy i resencer anga fop xan xoyit Dackar a fiya ngan nun fop nu ndet maga pour xaye mumeen nu ga ona xaye saate fe te donel ka ref na naka sudul nonu o wago réagir yaam o mad donoŋ meen kaga tang kana grand so leŋo lene ten mofu ba fokatam fo den de ŋoyam a expliquer fo mi in leye mumeen moom o ñisa jegu ku fog na noka na aran mi maxey ten kon lakas a saq anga mumeen a bug no fi naka sudul nonu it o mada leyame wo refa nun meen it xan protéger mumeen ke rawa tina mumeen nem jalta te jirña xam laya xonge kalpe es ten ref a sartes alene kalpe es ten ref pises nana <noise> anda leya xonge kene fumier a ceko mute jeg na saate fe in buf kin magasin es jegam ka xupna maga 50 saaku kon mumeen ne na fiya naxam kaga im yaakar xoox tin avant tout kan protéger an wala yaam ten ref kalpe es
so foga no we ando naye ka ŋota pis ke den a voyager a mu ref na saate fu ref na ma moƴ na ŋoɗ
non
wa ando naye ga ndeta bo Dakar wene ndeto yo bo kene pour a njalo yo
non non pis
pis ke
pises moom a riig daal ref calel um à part waɗik daɗ xotik bagage pises ne sut wa pises mosa fule fi long voyage sax mole ɗeɓo koy à part dal a reta nga ba jeg pod ne buguma koy wamo reta fo ten o njeɓelin waaɗ ka ŋoñiin aliment yiin dal fo o ñow kaga buganum
aliment pour xar
<hesitation> o reta nga maga waga ga kaaf jik waga ga ɓasi jik waga ga ŋooñ jik <noise> i kene fop loumea kene pis ke nga ndeta maga njikik ka ando naye bon xano ñoow nita mumeen of
so
pour ret fo ten Dakar jalik mbit ret fo ten Touba jalik non non mi nemo fiya kaga o dawes sax ci ira moten
so pis <hesitation> nanam o leya ye ka paal kewo kene o coxa den kana o coxa den nanim o leya ye pis ke kene o coxa den kana o coxa den ndi ko ndi ke o coxa pis ke pis newo kaga o coxa paal ke wo
pis ne koy <noise> yenu ngarna ndiki ande kan voyage u leyoŋ yen garma ndiki ten profiter oxum yer na den soɓaam de yer nel sax nda ŋooñ ne comme kan mina gérer ana xoxes ten naqum ŋooñ yipa na den naq daaɗ yipana den wajan ne bon comme jale dara xaga boob ñim nan ŋooñ fo dés fois kaaf pis ŋoor ne ando naye ko mu jeguma kate jala tena jalik ka tana ñoow ma xupa fulu quoi xaga moom presque ne ñama daɗ sax ŋooñ dal a ñama a ƴaxa kaaf <hesitation> yenisaay im yega nga ripaas i waaɗ ñaax lene foka tin teen kana xa saaku ñawo <noise> o geka nga ripaas foka tin teen jaxasan na den ñama ngan maga ka moƴa fi quoi
so kam ga a dés fois de mboka ta ba conda pis ke den fokata ripaas wala soxoniin kene yiin pour yer yerin pis kaga xa ɗaxa
<hesitation> bon ana yer nora mayu nda a soɓa nga to comme soxon ke mbit ripaas fe o naga ngano yer ni ta ten a koma lo jege ranona yer ke mi fofo ɓor im yer nita a soɓa ga to ka merin o suto xanga o ɓiñ to ge iro ripaas ge iro soxon pis ne ka yoŋ ka ŋeeɗa yer ke yaam kaga meru kaga andu a jega ngiran yer ke nda a soɓa ŋa to fofo ɓor o yernitan koy a yera ɓoro nda heure fu wara nona yipan ripaas rek o fiya nin ripaas pour te ñaam i a jega we na mbiyan koy we ando naye pis den yer ke to jeg ke ripaas o suto xanga to ripaasit o weec ripaas pis na a qoɗomna yoŋit ka mais tax koy kaga taxu koy jeminum it yaam o kin wero leye mu o refa rek waga jega kaga <noise> kon ripa